wala o fogole in way sim naa nuun o koor fo o tew o maak fo'o neɓanong meeke na radio Diarekh to frequence fee nu an na an roog fu feed na te ref no cent deux point cinq i ngind ma a paax kilife ka saaate fe te ref kilifa diine ke fo kilifa aada ke fop njoko dena njal a paax no ando naye a ngolaxa a jareekh a paax xaye koy i numtu wiid meeke no saate fe refna Diouroup leyna Diouroup xano andee moos no kuu xot toona no walu a qooq meeke no qol noxe refna Coly Diouf Coly Diouf sax xaƴa refka te nox ando naye leŋ leŋ ka lamnan ano kam Diouroup xana i leyka sax Coly Diouf na Nicolas Ngor Sarr te Coly o koor yaal jigeen o buga nga jal deg Coly Diouf ten nu nana wax deg a kimale ando naye ten refu a langa le i ngidim kan a paax we ando naye den refu fogum fo fop ngen tan ne tout ten i soɓidu meekeno ñaal ne xaye meeke na ɗing ma leeke ando naye o xeet duufe duufolu nu ngalaat naye ana duufel rek ba leye oxey kam qol le keene fop xa i mbadiidoyo teen ne ando naye an refu Coly Diouf Coly Diouf xar ɓekun na qoq kiin keene yiin fop fo xaa waralun o qol le espene nu soxla a noona na affaire a qooq no affaire toufe tuufe o garanga o qole o soɓin kam fee taxar ke ndefna kam fee parce que a soxla aussi wiin we andoyo taxar ke ando naye den ndef kam fee ndax feetola feet oxu bugna espece ;fra ndaxar o garnga mee ten o waago daawin xan i ndok aussi laam tin ndax est ce que a qooqale awa tax bo xa teɓanongaxe ando naye dena inoora meeke a ndeta bitim reew a ndokoyo no gaale ke yiin a ŋoma kaa leŋa andeer na ndax a qoqle awa a xaƴ kaaa am deed ndax ngooor ke njambateeru a qooq ndax nam no rambandan geno daax le no waxtaan le yiin i njoka nan a njal a paaxa paax yaam yeen i ngarna a xaƴa calelum fop a xaƴ ite um fop a jambo moof fo in ba a waxtaana fa in no keene i ngenda fogole aussi oxu ando naye soxla a nan nen keene o xooya ngaam rek mi xam deplacer oox soɓidong parce que naam i anda ye calel ke kaa may coxla ke kaa mayo yo a ndata ke mbeleeyo nda xay i mbaago mbi le tout to comme i ndefu xa teɓanong xa i mbaago le tout deplacer oox ngar soɓi dong mbaxtaan fo wo kee i mbika rek kooroxe Diouf coxong o micro le o simnir fo o fogole ando naye dena nan gilooxa radio Diarekh

ke ɓekoonga na qooq bala i mbadiida maaga a n refu Coly Diouf a paanale Diouroup

a genit mam

Coly ndax waaga wetanooxa in histoire of o ndiko ndutuuñ

Coly ma deyu na cang we CM2 d' accord ndax i mbaaga numtu wiid jaar jaar fe wo no qol le bo o qol le waago numtu wiin neeke

tof ke manaam tof kenan

ndaa andaame no jamono o ndeeta ngaan yeen a koɓale a wegel liin andaam fel'a te

d' accord i numtu wiida nga manaam maaga jaar jaar feewo no affaire tof ke yiin i numtu wiid ndok no kee ando naye ten refu o qol le Coly ndax histoire of fo o qol le parce que o ndeeta ngaan ndiiki moom a koɓale ndiiki moom wiin we fop ka leye kaa maas mais nak xayna o fadiida nga meeke wiin we naanga leyaaye kaa maas xayna leŋ we a mbaa ngimba ndaranoyo ndax waaga wetan wa in o ndiko ndutuuñfo mee xot toona o qol le fo me mbisa noona no jamano feeke i ndef na

coxel keene fop jikik engrais wala

to suqi aussi ref ke o garrek ñimin suura

d' accord i numtu wiida nga bo ndiik no qol le yiin leyaam me xota noona fo me ando naye maaga ɓisano fop manaam yeene o roka kam fee ko ndiŋ wala boogen kaa xanjela xanj neene a jegel ke ndoka teen wala

comme genre o log daan quoi

yaam xar

parce: fra que nee wagona gerer it a den fo ne ta gere it kaa den lefee leŋ koi a haaa

manaam a koom gijo riig raan bo ñaal ne xaye

d' accord i numtu wiida nga no qol le a part nu ndef na kam fe nu nga'a taxar mayu kaa ndef na kam fee ndax i mbaago an xa pasonga xe ando naye den ndefu kam xa qol le

d' accord o mbaaat teen taxar pod num lakas lakas kum espece kaa ando naye njeg ee meen

d' accord a part taxar keene aussi a jega taxr ke nam refu ne ando naye naaga o jirndoor ta den parce que taxar a ñofa ba commencer a ndima wala bogen

kon ndawte amba ndosoyo

d' accord so i ndaka n ga numtu wiid no taxar ke apart taxar ke na ñaamel ñake taxar ka ando anye taxar ke a soxla aan lool awa ref pis awaa ref mbaal to to waaga o yabin ndax weene aussi naaabga soorale a den kam fee

d' accord i ndako numtu wiid rek no taxar ke i tolu'u i mbadiida coté xeñeen ne ando naye naaga o topatoor tan xayna ke i mbung na rek ten refu yee o an taxar ke ndeta nga ba mot a naaqa ke mot nam refu na ando naye naaga o xota den bo waago cooxin mumeen ke wo

a ñaamtan d' accord xa timaxe nam o kiina waagu fi baa jeg teen wala bogen xayna o kiina buga ngaan naanga fiyan comme pipiniere nene meeke na xoraxe

i numtu wiid refe xayna i ndoka no affaire duufe duufe ñaamel aussi i nga'a o qol le espece ñaamel nu ando naye kaa ñaamel nan neno kaaf nan neno areer nan nena ñaaw fo lakas lakas keene fop nam waago fi bata xenj no qol le bo waago jir ñoorin

maitenant comme :far genre a ñaaw a refa quoi

manaam kon ko test an neeke

d' accord a ñaawa ke fo a arake p fokatin kam fee fop keene aussi xayna leŋ leŋ kaa ŋajanin xq waralu o fi kaaga